Omusaadha ali mwidhinosa elye kidhyeri ali lengeza, omusaadha onho alinha obuswere ku munhwa. Omusaadha engalo dhe adhitaire ku luya, kukidhyeri kinho tuli bonhaku ekala gye twandhyese eya kasayi nga ekidhyeri kiliku ekala eya waiti kwo taire nhe migugha edhi sibye ebintu ebye ndhaghulo.

Mu kifananhi mulimu akayumba akadhiri, akadhiri kanho akayumba nga ka mabati akayumba kanho ka itaka bakamantisa itaka kalimu olwigii embali ghako nhe einhuma eidhwire ebigogo ebigogo nga bibese ebitooke nga kalimu ghagati mu bitooke.